Saal bu am at toogu ak aye gegenay yu ndaw se kawam amna tamin tapah bunu lal se karou yee tek table se kawam, amna aye toogu yu nekat se ganaw am nyari neet yu tooge burr bobu ku hess ak ku njol.

Otto bàngi daw si yòn bi. Si pègam mungi am ay këru sèñgë ak palaas buñu weecë ay yere si kow. Si ganaaw këryi mungi am ay guy.

Kastulor bu ndoww bu am nyari japey kay ak kuber

Auto bu wèèx bangèh daw ci yon bi. Am ay kër ci koteh bi ak palace buñu wèèr ay yèrèh ci kaw. Ci ganaw kër yi mugeh am ay gui.

Janka bu lèttu ay kondulor ak mès yu gudu.

Ñgi ñoy ñgi ligeey ci nguur ngi, di fexeh di tek nit ñi ci yon, ku jarut ci yon ñu tek laci yon.

Xale bu gigeen bangi sol yirèh jan'ngeh xayambi taxaw wèru ci tabal bi, moro'mom yanci nganaaw wam tok di janga.

Ay toguh yun waraleh, yu am ay ngegenai yu ndaw, ngi tek tabal ci dëg. Am na tamid ay tohgu yu nekka kat ci ganaw.

Ay gui yu barri ak ay picci yi naw ci kaw.

Ay auto yui daw siyon wi.

Bowli marlo bu am ay jeen ak ay lejum.

Garabu karaw dang ku deb jefe ndukoh si karaw

Fass bangy daw chi aaalue bii, bu bari aiiy garab chii ganaw.

Ay goor yu barri ñugi lal sèèn basang sàgi di julli.

Taakh bu yaatu bu amm aiiy palanterre yu bari ak njaari jahkk cii kaww.

Ay daali koket.

Gigain bu sol rohbu, defarr kanamam, def meeche, takue chaine, beh pareh tiyeh porset.

Aye perri dalluh.

Tabull bu mag ak ñgaari tohgu yu ndawci koteham ak benna tohgu bu mag.

Benna pééru dalli koket bu wèèx .

Garrab bou sering

Jurombena xali yu sol sèèn yirèh jan'ngeh kai nekka fuñoy jangèè ak ñaari gigeen kènna ka ngi togg teyeh benna xali kènna ka ngi taxaw ak sèèn tohgu togeh Kai yi.

Ooto bu magg

Benna daala kukeet.

Balasu lekkeh kai ag naan.

Balleh tahâw

Palasu jangèè kai, xaleh ya ngu sol sèèn yirèh jan'ngeh kai yi, ngi tóóg, ngi taxaw.

Li almuwar pur dafa aye yereh ak yenen khetoh bagass .

Sampeh kaye tahaw ak ammekaye c birr siwo bii

Ñaari dalli carax yu ñuul.

Gigeen bu sol daget, taka mosour def més, teyéh telephone nam.

Bagaasi xali yu ñui jangèè.

Jigéen bu sol roobu bu fileya, takë musooram.

Tabax bu yegagut.

Jigeen bu sol rubbo deff mess tiyeh pusetam.

Xalèh ya ngi tóóg sèèn jangèè kai di bindi.

Ay bagaas yi ñoy ligeey yi ci al'labi.

Auto bu ñuul bangèè daw èu ay bagaas, beneen auto bu weex muñci ganawam, nit ña ngè doxi sèèn soxla.

Ñaari dalla yu gigeen.

Xibaari tele Gambi

Ay ngeerte

Takaay

Auto yu mak yi ak yu ndaw yi ak raidayi nju ngeh daw ci yon bi.